Dalaban ci loxo nikka dalaba ngi amee bom bungëtake annoo ci jaarekaay dalabuñu som la dalabay amay klory bare am bulu mënoweex amnu xalaxonxatuuti nrunaax.

Ay tappakat jiir nur nekk nga am galg bà ngee dem ni stanni sa nga mes ci biir gaalga am géej ga wa nga ay napeekaay ñuy nappa ci bi ndoxga.

Li bannar la bannar ba ngi amee lu weex lu bulu lu weex lu konk amu amfa ay bideo videobu bulu ak bideo bu xonk ci biir lu weex ba manam bannaat la.

Jaaxala jaxab am jaxabu xees dafa leetu nittu meesngi. Tog ci kaw tug kartu bu njur nisomb bu ñoo segal loo bapam bi wa dafa leetu motokk foto.

Kii mingi leetu, nga am lellitu, am tuuti rekk ci boppa ba, nga am benne bangi fireego, nga am loxa bi tiye kawar ga mungko leta, xale bi sigal boppaba.

Dini pk nir yan gi taxw ci kaw am ñene yan ci suuf, ginengangi wax ci nopp kane ngam kena ngi ku samu wix giti loxaka tek benen loxoka cidinegan, am ku son nuxonb tie banabi ci loxa politk.

Plaat la plat ba am yapp manamlaxas yàpp buntonga tek tikaw planka def am borbale somle ak am murtarda def ka kumba ci booram.

Ker la, ker bi lin go tabax kir bi am ñun kor am def karo yepp, nga am buti ker ci beti, nga am tax bu defar ci birr, nga am ay wiñ ci bir kirgi am ay bu yunaka jeeg wiñ ga.

Nyetti ay nit nyo fi daxaw mu am kenengi sool mbopp ci tuj am lu weex di bind ci mboobu ci tuj bi sol try bu bëlu am jigen nga ti am geet ci lu xam sol abaye bu ñug takamu so angam genen góor ga son bobu weex so jiin tubeen sol daala ñoom ñept ngi taxal ñoom ñeta.